Ebijwaro bingi nibireebwa bihanikire emyenda ehanikire aha rwoma , orwoma ruri aha biti Kandi omu harimu n'engofiira harimu enshaho byona ebimwe bikozeise n'emikono nk'ebibeizire.

Ente emwe y'amahembe maraingwa eine akaasa karikwera omu maisho kandi agandi garikutukura eriyo netambuura enyima yaayo hariyo ebiti hariyo n'ebishaka aha rubaju rwa buryo hariho ekiguzi.

Engaro y'omuntu ekwasire aha mwenda kandi omwenda nagwo gunaganagireho obukomo bw'aha mukono, obundi obukomo bw'aha mukono buri aha ngaro z'omuntu

Abashaija bana bari ahamutwe gwekizimbe bariyo nibombeka ekizimbe kiri haihi nana enyanja narwagati hariho nkakazinga

Omushaija natambura Ari kutembeya ebintu ebyokuriibwa ebimwe abitaire ahamabega ebindi abikwaitse omungaro ze Kandi omumaishoge hariyo nihareterwayo piki piki hamwe nana emotoka